Enhumba nga ya serekebwa eliku amabati amakaire oba aga talaiga, enhumba enho nkaire kairemu ku nga amadhinisa gasigibwa langi ya bbulu ate ekisenge bakisiga kala endhirugavu nhe ya kurwimu. Ghoyemera omulyango ogwe emberi mwigule nga gulimu kateni aye nga osobola okubonha nho mulyango gwinhuma nga mwigule.

Ekighumbe kinho nga ki ghandhikibwaku ekigambo nga kili nti "Independence Monument". Ekighumbe kinho uganda yakifunha mu mwaka gwekyafunha obwetwaze okuva ku ba kyelupe nga obuyinza bwiize mu mikono gya banhaUganda beenhe. Twatandhika okwefuga mu lukumi lwendha nkaaga nha ibiri.

Ennhumba eyazimbibwa nh'amatafaali, ennhumba eno erimu olutanda oluva ghaigulu paka ku kasolya lwaikirira ghansi, yaserekebwa n'eisubi ate era nga erimu ekituli. Kumbali ghayo ghaligho emiti nga egy'emiyembe n'emiti egy'endhaghulo.

Elyato linho liri kutambulira kumaadhi era nga lighandhikibwaku ekigambo kya "EMV LOADER" bali waniikeku bbendhera ya Uganda era nga elyato lino obona nga kumbali kwalyo kuliku bulaifu gyaketi., ndhibona omusaadha atyaime enhuma ate nga eberi ndhibonamu omuvuzi walyo. Elyato linho nirino erikozesebwa abalambuzi oba abantu abedha okutambuliraku kumaadhi, bavala bulaifu gyaketi buno babavugiraku kumaadhi babona entambula yayo nga bweba.

Omukazi nga ali kunaaza omwana gw' atyamisa ghansi nga ali kumunakiza amaadhi g'obukyupa obwokunwa. Kumbali ghaliwo omusaadha ali kutambula era nga bali kumunakiza kumpi n' oluguudo aghali ekizimbe ekighandhikibwaku Centenary Bank nhi takisi dhiri kutwika abantu

Enku dhino dhasulibwa einhuma gh'eifumbilo ghebafumbila emmere. Nga ate olengela engoye edhanhikibwa ku ma waaya nga amasuuka nh'engoye abantu dhebavaala. Ekifanhanhi kyefanhaniliza oti kyakubibwa nga kya ku isomero.

Abavubi banho bali ku kaato nga bali kutambulila ku nhandha, kuliku abasaadha babiri abakulu nho mwaana omuto toto era nga dhali sawa dha nkyo dhali sawa dha obwire.

Amalumba nga gali ku kisu gekizimba oba ku kintu ku nhumba yaadho, amayumba ganho ghegakuluma ozimbuluka era gaba ga bulabe singa omuntu agagumbulula nga tategeire.

Emmotoka ya Isuzu elf etwise abantu kabindho einhuma ghayo, emmotoka eno eli kutambulira ku itaka ku ngira ey'eitaka. Engira eno yakalimwa nga kumbali kw'engira kuno kuliku ensiko enkulu kwabaku n'emiti emikulu

Omusagho onho avaire eigandhula elya basagho nga munkoto ye mulimu ekyuma ekitambaku mu kukebera omutima gwo muntu bweguba gili kuba. Mungalo endhoki musagho onho agemyemu esiimu nga era ali lingilile nga aliku nhi kyali kusoma oba kyali kubonha kwisimu lye.

Ensoghela nga eri kungulu kwe kimuli kinho ekya kyenvu ensoghela enho eidhye kunhwa omibisi mu kimuli kinho era nga kinho kyerikola kiyamba ekimuli kinho okuzaza ebibala.

Enhimiro edha bantu nga osobola okulengera mu nhe ensuku edha matoke gha lengera nhe nhumba edha zimbibwa nga dhilimu amabati ama myufu, obonha nhe miti age'ndhaghulo nga gili mu kaiko ate nga ghaigulu igulu ghaligho akasozi akalimu agateberezebwa okuba amadhani nga kumbali okwa madhani eriyo emiti gye bazimba.

Endhovu nga dhili mu kifoo ekiterekebwamu ebisolo era nga ekifoo kinho kilimu emiti egye ndhaghulo nhe'isubi endhovu gyerisobola okulya okusobola okuba gho nga nnamu.

Omudhaala ogwe bibala nhe byo ebilime mu nnhimiro era nga ndhi kubonagho kaloti, enhanhansi, enhanha, ovakado, emithungwa, enhiimu, wotameloni nhe bibala ebindhi ndhi byetukozesa mu kutereka eiva lyaife ghaka.